Na good day my pipu, wetin I wan tok about today, na issue wey dey affect farming due to increase population for my area wey be benue state of Nigeria. As population dey increase a lot of needs too dey arise, wey be sey, some pipu no dey fit meet up di demands. For dis reason, some pipu no dey fit go school, especially small scale farmers. Di lack of education dey mek dem lack di necessary techniques wey de fit use apply for farm, to tek help dem do di better work to get higher production. Another major challenge of population growth wey be sey na big issue for my area, na in be di communal and ethnic conflict, dis na as a result of competition over land, as population dey increase, land sef no con dey do pipu. Each ethnic group dey struggle to get larger and better ex ten sion of land. Di struggle dey con result to conflict to di ex ten t wey be sey, many pipu don loss deir lives, na how population explosion tek affect farm work for my area be dis. Dis kind situation dey mek a lot of pipu no dey fit go farm for fear of conflict mek de no con kill dem. My pipo una thank you for lis ten ing.

Good day, my pipu how una dey today? Matter wey I bring come give una today be sey, na how food security de dey threa ten ed due to rural-urban drift for my area wey be benue state of Nigeria. Dis days, pipo for my locality dey wan comot go town go look for greener pastures as den dey comot dey go, pipo wey dey con remain inside village to do farm work no go con plenty again. Therefore, production for food crop dey con get shortage, dis na serious threat to food security for awa country, so as e be pipo for my locality dey beg government to help dem bring development come deir place, so dat things wey my pipo dey go inside town go find, if dem get am for inside village, need no go dey for dem to comot, also de sey mek government help dem provide mechanised farming, so dat de go fit improve food production. De dey also ask for good roads, so dat all deir products, all di produce wey de dey get from inside farm, de fit comot go town go sell get money come back. De also, need good roads, good schools and hospitals, all dis things na in dey bring development come inside rural area. When de get am for deir own place, need no do dey for dem to dey go inside town. My pipo na here we o end di topic for today, una thank you.

wetin i think about the use of nutrient rich variety wether e fit improve the threat to food security be sey the use of neutral rich variety no dey only solve the problem of nutrition deficiency but e dey also increase production for farmers farmers wey dey for my area for benue state nigeria dem been carry out one experiment on top biofortified vitamin a cassava variety na why innovation wey be sey e target the logistic model to examine wetin the out come go be and na the end e turn out positive and farmers make beta yield therefor nutrient rich variety go improve and boost production and e go also reduce threat to food security why be sey e dey add value e dey add quality to farm produced and e dey also boost production in large quantity so if you dey use nutrient rich variety for your farm produced know sey you go get beta yield you go get quantity and you go also get quality na so e dey take be

I don at ten d so many training programs wey be sey i benefit from But this particular one wey I wan talk about, them dey call am Goshen Acquisition Skill This Goshen Acquisition Skill na training wey be sey them dey train people how to rare animals, how to rare birds how to develop yourself even fish pond ma them dey teach how to do am for there. As I do this training I learn how to organize poultry farm as e be now after the training sef I been fit go open my own poultry wey be sey I dey rare chicken. For this poultry I dey fit hatch the chicken eggs wey be sey I dey get small small ones I dey fit sell am I dey also keep them to grow I also get layers. The layers sef dey produce eggs The eggs kukuma I dey sell them dey get money. Even the sheet sef wey them dey sheet, na money I no dey throwaway am because people dey come pack am as manure and them dey pay me for am So everything wey dey inside poultry farm na essential commodity. we dey use am dey make money From the egg to the chicks to the chicken itself and even their sheet sef all dey very very important. Na ting wey be sey person fit make money from inside be that.

For the past two agricultural seasons I learn how to grow crops for dry season wey be say if rain no fall sef I know how to do irrigation or even dey water the plants wey be sey i go still get production good produce from the farm. I also learn how to make poultry farm Inside this training wey I get for poultry farm I don get my own poultry wey be sey I dey use make money I also learn how to rare pigs, goats, and other animals like rabbits even snakes. for that goshen acquisition um skills wey be sey them dey train people for farming they teach me a lot of tings within that period wey I dey for that place. I know how to do all these tings If I get more capital I go still open more farm wey be sey I fit dey rare some of these tings. Even this like snake like this them de dey marketable well well e get how you go do wey be sey you go get money inside raring of snakes the poison sef na money eh even this goats and [ehn] pigs e get how you go you go rare pigs wey be sey e no go dirty e go dey like these pigs wey them they carry come from outside this our country this oyibo pig no be all pigs dey chop gutter some of them e get how you go you go rare them ma sef they look good you fit eat them because some people no dey want eat pig because of sey them they chop dirty tings so but there is way wey be sey you go rare the pigs wey be sey e no go chop dirty tings and e go still dey ok

Food security na major concern for awa country, and as e be, e go good to mek agriculture a compulsory subject for awa primary schools and secondary schools, so dat as de start dey learn am from small pikin, dem go know di importance of food security and de go also know how to cultivate deir own crops. Dis decision go boost agriculture, because as awa population dey increase, we suppose to know sey awa food production suppose to also increase, and di only way to achieve dis is to inculcate it into awa younger ones. So dat as e be sey everybody dey put hand, dey join hand enter inside farm, wether you be doctor, wether you be lawyer or any profession wey you be, you suppose to know how to farm, so dat all of us, if you get garden for your house, I get my own for my house, everybody dey produce something, at di end of di day everybody dey produce food, and you go see sey, food insecurity no go con become problem for awa, for awa country again. So e go good sey as e be, mek dem put dat err agriculture as compulsory subject for both secondary school, primary school, and even tertiary school. If we know dis importance, am telling you food insecurity go become super story, e go end, e go get food surplus for awa country.

Wetin i think about bio agriculture be sey, dis agriculture, na the type of farming, wey dey use natural resources, to increase soil fertility. for dis kind farming, den dey avoid the use of chemical, and protect the enviroment. bio agriculture dey use natural substances like compost manue, green manue, and bone meal bio agriculture dey also promote crop rotation, companion planting and mix cropping. bio agriculture fit help feed the world, e dey enhance soil, and e dey preseve natural resouces. dis bio agriculture, na the type of farming wey dey chemical free, and e dey focus on improving and increasing plant growth, and produce yield. bio agriculture dey promote good health of soil, plants, animals, and humans. e dey also produce food wey dey more nutritious. na the major aim of bio agriculture be dat, to ensure health, and productivity of soil life, plants, animals, and pipu. bio agriculture na in be the best type of farming because, e dey preserve the value of the product, e dey preserve the value of the crops, and even the environment sef e go mek am dey healthy.

I support di use of biodiverse planting, because e fit help reduce di effect of bad wheather conditions. For example, wen rain no gree fall, or if erosion dey, because, even if rain no fall, crop rotation fi reduce di effect of dis bad whether wey we dey talk about. Dis na because, you fi select crop wey go produce for dry season. Dis diverse planting, dey good because plant wey get deep root for soil, fi help maintain di soil to prevent erosion. Diverse planting, dey also improve di soil health. Dis crop diversity wey we dey talk about, dey also help farmers to understand how whether dey take change and how dem fit take select crop wey go fit each wheather, whether for dry season, or for wet season, or for any kind season. E get plant wey be sey, dem fit to select wey go still fit di wheather and e go still get production for inside dat um plantation. So as e be, di effect of biodiverse planting, e dey good, because e dey help farm to produce something, at each given time. At any wheather at all, e go get something wey be sey, you fi still produce for inside your farm, and dis practice dey help maintain di soil.

For my area wey be Benue State of Nigeria. Den dey practice different type of modern farming, number one den dey do mechanised farming, where den dey use machines and tractors to tek farm. Den dey also do improve seed varieties. Dis type of seed, na the one wey fit stand dry season, and bad weather, and disease sef no fit enter am. De dey also do, irrigation system, dis na to tek support the farm to mek sure sey, steady water supply for crops dey especially for dry season. Den dey also use organic and inorganic fertilizers to tek improve soil nutrient. Den dey also practice storage and processing, modern storage technology like: improve silos, warehouses and drying techniques, na in den dey use to tek preserve crops wey den harvest from farm, dey also process cassava into garri and currently wetin den wan do now be sey, de wan set up factory wey go dey process orange into juice and de also wan set up another factory wey go also dey process tomato into tomato paste, wey be sey, de fit to dey package am for containers and sachets dey sell too.

Modern farming technique dey more productive and efficient pass traditional farming practices but, di modern farming also get some negative side wey fit affect di environment. Some of di advantages of modern farming be sey e dey produce more food wey fit meet global demand, e dey also use resources like fertilizer and pesticide wey good for di farmland another point be sey you no need many pipo to do di farm work becos di modern equipment fit do work wey many pipo go do. The disadvantages of modern farming come be sey becos of di chemical wey dem dey use and di level wey di modern equipment dey tek till di soil e dey dey too much for di farmland and e fit damage di soil, e also fit cause erosion and e fit harm other things wey no be di target. Traditional farming on e own dey focus on manual labour, dis type of labour pipo dey carry cutlass, dey carry hoe, dey carry deir own personal equipment dey enter inside farm go do work and dey also dey plenty on top di farm work. Dis type of work dey mek di farm work come dey slow but for modern farming e no be like dat. Modern farming dey use machines, dey use other equipment wen dey mek di work dey faster and easy

Modern farming technics dey more productive and efficient pass traditional farming practices. But di modern farming also get some negative side wey fi affect di environment. Some of the advanteges of modern farming be say e dey produce more food wey fi meet global demand, e dey use resourses like fertilizer and pesticide wey go good for the farm. Another point be sey, you no need many people to do the farm work. Because di modern equipment fi do work wey many people dey do, the disadvantages of modern farming come be say, because of the chemicals wey dem dey use and the level wey the modern equipment dey take till di soil dey dey too much and e fit damage soil. E fit cause erosion and e fi also harm others things wey no be d target. Traditional farming on e own dey focus on manual labour. dis one na situation wey be say people go carry cutlass and hoe and their personal equipment enter inside farm dey use their hand deydo di work. And dis type of farming dey cause stress and e dey dey slow, Also dey no dey produce much um yield for inside dis type of farming, so anyhow wey e be um dis modern technics of farming still better pass di traditional method.

for my area wey be benue state, dem dey use different modern farming practices to tek improve farm produce like: yam, cassava, and the rest. some of the method include: irrigation farming, wether for raining season or dry season, in order for dem to get steady water supply for deir crops, den dey use irrigation to tek backup. another modern practice wey den dey do na green house farming. dis green houses, dey provide environment wey dey protect crops from pests, disease, and bad weather. den dey also use organic farming method, where dem fit use natural fertilizers and pest control wey no get chemical to tek produce crop, so dat e go dey healthy for pipo to eat. government, and other organisation, dey provide training for my area for farmers, wey be sey de go learn, how to do modern farming techniques, to help dem mek better production, and also to help dem learn how to preserve all the crops wey dem dey produce for inside farm. de also want to establish factories, wey go help dem dey process oranges into juice, and also, to process tomato into paste.

Modern farming technique dey more productive and efficient pass traditional farming practices but di modern farming also get some negative side wey fit affect di environment. Some of di advantages of modern farming be sey e dey produce more food wey fit met global demand, e dey use resources like fertilizers, pesticide wey go good for di farm work. Another point be sey you no need many pipo to do di work becos modern equipment fit do work wey many pipo go do. Di disadvantages of modern farming come be sey becos of di chemicals wey dem dey use and di level wey be sey de dey take use dis modern equipment to tek till di soil, e dey dey too much for di soil and e fit damage am, e also fit cause erosion and e fit harm other things wey be sey e no be di target for inside di soil. Traditional farming on e own dey focus on manual labour wey be sey pipo dey carry equipment of like um cutlass and hoe enter inside farm use deir hand tek do di farm work and dis kind work dey dey very slow and e no dey produce much food so anyhow wey e be modern farming technique e still dey better pass becos dat one you fit do your farm work very fast and you go produce plenty food with am.